Ame aɖewo yi ɖe ekuteƒe eye nyɔnu aɖe le afi vam, eye ame aɖe dzeklo ɖe eƒe akɔme hele akɔ fam nɛ, aɖaka yi le ameawo ƒe ŋgɔ la ƒe amadedee nye avumi kɔla

Ame aɖewo tɔ ɖe amidzraƒe ƒe ŋkume eye ŋu aɖe le megbe na wo. Ŋu la ƒe amadede nye gbemumu ameawo nye aƒeho aɖewo va ƒle nu vɔ hedzo yina.

nuɖuɖu aɖe yiwo ɖa abladzo le eme mɔlu kpli ayiɖaɖa le eme egbe le.edzi sabala le.edzi eye dɔka nane abe dɔkavi hã le edzi atadi le nuɖuɖuɔ dzi

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm eye woɖɔ kuku ʋi ɖe eta hedo asiwui ʋi kple asiwui dze ɖe asi hafi le dɔ la wɔm. wo le xɔ aɖe me.

Ŋutsu aɖe le dɔ wɔm eye ɖevisuewo va ƒoxla ɖe eŋu le nuyi wɔm wo le la kpɔm ɖa. atukpa aɖe le egbɔ eye wo le nuƒonu ɖe asi hele ka hã ɖe asi.